Ŋmen ŋmenaa vūū tontonema la. Ka ba mine are, ka ba mine zeŋ, ka ba mine meŋ a tona, ka ba mine vɔgle zupilee na na pɔge ba meŋɛ.